Neem o utiliser a xatax, a kangaf o ni'aa?
a kanga ii.
Non nemo utiliser a kangaf.
Yaam fa xar?
Non mosin mo mos o jeem rek <noise> a jega wena mb'tan compos ndaa me mi' jegafuliim o daaw o laaga pour fi'in mais andaam ee koy a faaxa mais mosinum o utiliser.
So compos fe ne . layo na ndiiki, <hesitation> Nam o fi'aa bo ans dosage fene no kene ke no na no .
No gañcax fe
No gañcax fe
II compos fe a soɓanga par exenple <crosstalk> <hesitation> o xalangaa kaafof bo pare waaga jeg nefere fa andoona yee ka xuɓ o ɓayof o naqaa nene rek bata may o yip no fuɗ le ngaaf ne a soɓanga ñaawit tamit o ɓayof o naqaa bata may rek o yipin no fuɗ len ñaaw na. O yipangaan ten xan o ga' ta dévélopper nolmal parapport fo ke yipeeranoona ten ref comme ne jangoona o ɓay engrais rek yipin no ngaaf ne ne ta développer itka no engrais fe ka xupuna a développer itka no compos fe <crosstalk> no xupuna tan a developper ka no compos fe.
so <hesitation> comme ne laytanoona No no ɓasi, fo no ngaaf compos faaga ; compos leŋo
II leŋ o rek yaam jegaam ɓasi ren fumier a cek fe jeguma nene kaa niid'u, kaa tarede'u yaam kaam duufin a caaɗ ake mbatnin um dak o duuf a caaɗ ake mbatnin um dak o duuf 3eme fois mais yee jeguma fumier a cek fe bo yipin teen roog fe ka deɓ rek ta inoox took <noise> a développer ox caremment .A soɓ'anga to jeg'ee kaaga jegkiim teen rendement andaam e <hesitation> fumier cek fa fi'uma ten taxu tarder fe ñof o maak . Kon fogree ke andoona yee fi'aano fumier fo ke andoona yee koo xooxin lang ɓor ke jegeerna dara dara a jega différence andaam ten tig a paax it <noise> yaam kaam ñoowin kaam jalan wawaw maaga dal .
So kene ke nam <hesitation> manaam waaga à part fumier ke nangaa utiliser a lakas ka anodoona ye manaam a waa tax langof daal a mbaaxooyo?
II a soɓanga ñaax le andoona yee comme ke machine ne sugna ñaax le riigna deɓel o xaaga o bufangaan fi'in teen ka moqna lang ke to ka dosage encore kaaga tam nangaanum o utiliser a
Soo kaaga ma xottan?
non
naanga jegateen ?
I naam o jega.
Ka doyna ?
II naam o jega teen tane'u maaga koy me moƴna saɗik no ɗaq ke comme me um duufaa ɓasi fo mboursin maaga um fi'an meme o lot a ɗesaan sax o yipangaan maaga ta mok o xooxangaan machine ne kaa girdan comprendre <hesitation> .Ñaax le andoona yee daal kaa riig a deɓel <hesitation> heure fene o bufin yipan no qol maaga yo ka mokanaa lang à part a tos ale fumier fe daal kaaga um utiliser a fo ɓàak na andoona yee kaa godel a yastoox a fi' puŋuluƴ oxaaga yit a faaxa no fumier <noise> oxaaga yit mu yipanoona ka mokanaa lang ke mu ga'anuma kaam bufan.
So taxar ke na ndefaa no no na qol axe , gaan ngodanooyo yin kene yin?
Taxar moom ka i yara taxar sax comme saas qicaa foofi ken tax o ga'angaa saas ndeɓ koo aaran pour :fre ta maak à part ndaxar qiic na ka ta yaqanong calel daal ten i éliminer a nen ndomiin lakasin ka andoona yee xan ta dimbong to waagkirang o njiriñ ɗig mais saas taxar lakas ke yin fop ka i yara den ku i nga'na no qol in ka i aaran pour ta maak maaga yaam o qol nu ta moƴna mayit taxar i moƴo xiciid foofi.
Soo dés fois koo fi'aa kaaga ko dés fois koo fi'aa surdosage wala o jega na andoona ye dosage fe naaga waru deme'oorit dés fois ande wiin we ka layanooyo a layaa xa saku pod nene war o fi'. xa saku pod neen war o fi, no engrais, no no no kene <hesitation> no fumier yiin kene yiin . comprendre? comme wo dés fois Nangaa fi'aa surdosage?
non neem o fi'aa surdosage moom .
Nda anda ke waroona war o utiliser?
Dal nu o qol ne moƴna ɓalgit andaam e rendement maaga xupitkaa a tos ale muu ta moƴna normal it rek a moƴkang o coox rendement <noise> mi' naaga ga'tum to naagam jalta taga jangtum no fapes it. Ndaa pour dosage e kene dimension fene war o yip teen kene xupa fo kene maya kaaga na engrais jegu engrais o yipangaa qupu to roog fe deɓee a waa weer ba warin ndaa refee no fumier fumier koy. O qol le normal anga a gijanga deɓ o qole wa weer bo o fooge kene o xeɓandangan te kaɓ ndaa roog fe deɓanga rek ta ret .O qol le jegna fumier tigi tigi roog fe gijanga deɓ rek bekor a garanga bo a teƥ a manquer rek xana faible nene mais roog fe deɓanga rek xan a inoox comprendre a kaaga ref différence a tos fo engrais.
Soo a aareer fo fo fo
kaaf
kaaf ka jeg ma andoona yee mene, ko fodanda den daal, manaam fumier ke? a jega wa andoona yee ande aareer a jega wa naa mbi'an fumier? a jega wa andoona ye nee mbi'anooyo fumier? Ndax ko fodanda o qol lene. manaam fumier pod temps fi'um na aaraa ke, fo fumier temps fi'um no kaaf ke den na mbodaa ?
Ten ref ke layonga kan layong ee o qol le warma duuf kaaf ten fumier a ren anda ye fagum faak a aareer duufanum, um dufangaan um warangaan o duuf kaaf koy ten bugum o fumier a fumier angan bo podne jeguma no dimension doole'es a dayanga maga ta dey maaga. A mbaanang a aareer fikan fumier fa fi''oona maaga ten na continuer ka fo o qol le refee yee um fi' aareer ke mene o qol aareer ole um fi' teen fumier o qol kaaf ole fi' teen fumier oxe fi'uma ren dal kaaf ten um fi'a fumier a mbaananga koy .
manaam daal ko alterner an ?
II a mbaananga koy fumier faaga sax no aareer kaa moƴka ñaƴ a fi'angaan ren mbaan moƴka sut résultat ya duufoona ta a aareer maaga moƴka sutit résultat.
Soo kaaga ko jangin wala ndi wiin we ka layong o ten wala ko mos no fi' bo ande kene ten xupu rendement?
Iyoo kan fi'in dak o fi'in to kaaga jangtum na fapes fapes o qooxox o maak a reɗ'u mene a Njanjaay oxu lamtoona mene mbind mbaar Fay ten ref mbind ne ne we nqupooguna kaaf mayee we nqupooguna aareer mayew bo Njanjay a xet. No fumier soom a yaru in koy buf nefere som a yaru in kan tax fi'anum ta cooxaxam résultat heure fu refna comme ne laytonga o ten rek anda ye xe layonge ye na rimem bo xaye mosiim ngaaf na ñaamena mosee o jikel mbind ne con rendement faaga ga'um ta comprendre. Kon kaaga koy waaginum o waas ten moƴanaxam engrais fa mborit <crosstalk> retanga jik mana o auto engrais yipin na xa qolof to mbaanaga fi'kino jegkee rendement fa leŋ ndaa fe fi'oona fumier fe fi'oona ren koy oxey cungang bo 5 ans 6 ans <crosstalk> comprendre a paax ke layuuma .
comprendre am.
Kon fumier ten um jalta ten xupu rendement anda ke layuuma a paax .
<hesitation> andaam
Kaaga dal jegum noka layma no kaaga labourer ten ref o njiriñ a qooq o dosanga nefere of bo pare bala roog fe xelna deɓaa o jeqtan ten ref labourer o labourer angan kata yelefanda lang ke. So a maak ale dufel a yooɓ maaga ku dufoona maaga pour o maak ole ka yooɓaa yaam lang ke ka yelefaa ka o jeqtin bo pare ta fi'e fumier fe décomposer a a jaxasooxa nene ta jaxasoorna jaxasoox koy ku dufatoona maaga roog fe deɓanga rek ta sax <crosstalk> Fogree fo o qol la andoona yee koy labourer an <crosstalk> maaga bo o xooxa it lang ke kaa mokaa ka yoOɓandana a qooqof yaam daaɗ le maykee fogree fo o qol la andoona yre labourer an koy o xaga ka saɗka kaa mignuwa sax ale it a waaga ñak o deme'oorit naaga. Daaƭ le yit pour ta ɓeeɓongŋ ka yooɓka kon o njiriñ labourer xan a lalong résultat na qooq ala wo' o fet o dèpart anga labourer
we andoona yee labourer eyo xaye jeg impact na den?
kaa feñaa a paax.
Nam a feñ ta ?
Ne ta feñta ten ref ee lang ke ka saɗka daaƭ le teel o may maaga o niidangaa o ndik rek roog fe a teƥ ake attaquer anga rek o ɓoowiɗ maaga yit pour o xooxin boo ta xool ka ta jafeñataa kon o njiriñ labourer daal tig maak o na qooq. <noise> Départ a qooq daal maaga yo ten ref comme o fi' fondement rek batiment fondement fe faaxanga ku doonatoona teen ka faaxa labouré fe yit a faaxanga rek pour a qooqof ka yooɓataa rendement ma fe ka maya kaaga ref o njiriñ labouré.
<noise> Binage fe koy ?
Kum ?
Binage <noise> nam fo mbanum o fi'aa activité of?
activité es ? actuellement mexey na tos ale i ndetangaa bo avril.
pour kaaf ke dabord.
II maxey no tos i ndetangaa bo avril um commencer jiqit na qoles labouré a den mai in duuf le 15 mai mu ta faditna ndiig a commencer a um duuf kaafes maaga koy mu roog fe deɓitna rek kaaf kaaga pour ta sax kaa yooɓaa.
So xaƴnum ko utiliser a we na informer manaam,
ndiig a fada kon le 15 mai mu ta waagongaa waag o soɓaa rek reti duufik ngaafof o buganga jangirkandee .
Nda dés fois anda ye tiye roog fe .
Kaa changer.
Kaa changer a tamit.
II ndaa alee ngaaf nu ta moƴna miñit no lang ke rek a moƴo faax, ngaaf ne duufoona o xendanangaa lang ke bo duuf maaga ngaaf ne ten moƴu ngaaf ne andoona yee ka o duufin xaye roog a feed ta sax. Ngaaf ne ku ta moƴna miñ no lang ke mbee njalaa fo den tig.
A teƥ a mayu ne yaqa kaaf, ngaaf ?
II a waan o migin nene rek foof le mayoodanga ta bloquer in ta fi' nen ka genooxna ndaa a yaacanga wis o ndik rek te dak o développer.
Soo ɓasi koy ?
Ɓasi yo comme meme chose rek.
No mois ke demande uma.
<hesitation> Ɓasi moom kaam cunga bo duuf aareers bo pare um dak o labouré atin me waranuma duuf so soogin o duufa <crosstalk> yaam comme ka teela foor il fallait que o duuf aareer bo pare so soog o duufin ɓasi fo pursiin fop nagam duuftan .
aareer
AAreer moom roog ka deɓka ba nang sap rek o soog o duufkin aa.reer
roog fe arreter manaam roog fe a deɓatangee? aaraa ke A mbaa yaqu ndi wala?
<hesitation> A soɓanga to koy fi'a poudre o qol le dosooxanga
A wo ko jafandikoora poudre?
I bon duafa aareer ro kaaf o fop kan fi'aa pudar yaam pudar ka wara kene ken lang ke fop tuub daal o bugangaa garentit ke duufoona ta gekoox no lang ke bo o duufaa utiliser i pudar pudar faaga na aarkan kam lang ke bo lang ke bo dara waagankiran dara. Ngaaf na yo sareer na yo ɓasi fa fop fodu teen ku o duufaa duuftin pudar daal <hesitation> a teƥ ale manquer anga lool o duufangaa aareer moom to a teƥ ale fi'ee a gijanga deɓ a waa saafu a yaqoox ndaa lang ke yaacanga nquɓ o ndik o ndutuñ o duufangaan rek ta sax.
Soo a ñaaw ke koy?
A ñaaw wo comme heure feem duefaa ɓasi rek kene fop a waa falak comme gooñ a soɓangaa ñaaw ina njega jawbe fe gooñ ɓor i soxla'u teen a soɓanga to a pep bugo o xaaga yit o teelangaan o duuf a teƥ ake mayka fort ka foof le yaqin ko yenisay ko retaa bo xal bo pare soog no duufaa II kaga o telangaan n o duufood foof le mayoodanga o ñaaw ke ga yaqwa ken tax wene fop nee no teelaa duuf o retangaa bo duuf aareerof bo commencer a qol bo pare mbala bala po pangaa qal o soog o labourer atin kaaga duufin .
Soo lang ke conservation ne lang ke . nam nu mbi'tanooyo ?
conservation comme nan?
lang ke. Nam nu mbi'aa bo conserver ?
<hesitation> <hesitation> conservation xar?
manaam no lang ke?
ii
ne nu mbi'aa bo conserver lang ke bo andoona ye lang ke ? xaye njegooyo <music> <crosstalk> manaam ndax nangiro jega jafe jafe no lang ke wo'? pour conserver in. manaam o geekin.
<hesitation> <hesitation> geek lang ke .
ii
Geek lang ke fop ten refu jaɓ o yip fumier fe comme ne laytoongaa o ten rek <crosstalk> ndaa o jegangaa lang xooxoodof <hesitation> waago xendanan heure fu refna fogree koy fo xe andna yee kata luɓ lang o luɓangaa lang o kiin a jegin. Waagano xendan boo ta xen ta layange coɗaam langes kaam soxla'in maaga coɗangaan langum ten a jirñnorka a tos ala nda mikoy mi jegu lang xooxoodes fapes a lamin no fapum im lamin no fapes .
Jegaa teen a kayit ?
Xa a jegiim teen a kayit ndaa bugaam teen a kayit.
Bugaa tena kayit
ii
Yaam dés fois tamit ande ko gara da layonge , kene o qoles ino kene yo yaam fop no mairie fe yo . comeprendre a?
Kaaga koy ref problème in yaam dés fois ten ref jafe jafe Fatick rek Fatick ne ta nandna a qooq a andu maire fe zac fe oxey a jaɓ qol axe andoona ye ten wiin we nqooxaa a moƴo avancer a a moƴo ngaraa xaye a njaɓangaan mam wiin a nqooxkataa to a njaŋangaa lang ka ka da njangtan no baadoola fe so a.